shɛba be tuma tumbu shee ka bɛ ʒe sɔla sisitem nima gbuni ka shɛba pili zipiliti ka shɛba nyɛ dabba ka shɛba nyɛ paɣaba

Janaliis nima n gbubi bi kamara nima n ŋmahira ka so gbubi kamara n diri fiila ka kuɣusi bɛni ka salo maa gba nyɛ ban galisi ka shɛba ŋmaara ka so yɛ liiga piɛlli ka ga wɔchi.

shɛbi warila waa daba mini paɣiba be warila taɣida waa ka be ŋmɛri luŋsi be nyɛŋa ka ʒɛ tapoli gbani be mi zaa be pɛri namida waama

Paɣa n bɛ kichin ni n paɣiri ŋmani kichin maa mi nyɛla din piɛla ka o za takoro gbuni ka gbubi o fooni n zaŋ li pa o bɔɣu sapiŋ zuɣu ka niŋdi kɔɔl ka?yɛ liiga vakahili ka so jinjam zaɣa waɣinli.

Bi yɛla bi kaya ni taɣada niɛma ka pili di zipiliti ka gbubi mɔɣuni binkɔbiri so ba wahu ka bi gbubi taapooli dolo ka bi bɛ nayili zɔŋ ni.

kpe gba bɛ bela tuma shee ka pili zupila ni bɛ tuma ni nɛma ka sooja gba za ni ka ye o sooja nɛma ka pili di zupiligu ka ga wɔchi zaɣ' sabinli ka paɣ' so gba beni ka gba gbubi buku.